Ɖevi aɖewo bɔbɔnɔ anyigba le aƒetɔ aɖe gbɔ yike do awu ko eƒe tta nyuie yi ke le emɔ aɖe dɔm ɖo yi ke ɖeviwo wonɔ ekpɔm.

Ɖevi gbɔsɔsɔme wome adre aɖewo nɔ anyi ɖe teƒe aɖe yi ke kotokuwo nɔ teƒe yi ke wole. Ame ɖeka lé kotokua ɖe asi. Wo katã woɖo nukomo. Ame eve wole awu yi ke wode amagbe mumu.

Mɔlu kple ayi tsaka, abletɔtɔ, egbevivi, sabala kpakple abladzoɖiɖi tɔtɔ yae nye nuɖuɖu yi le agba ye me.

Ame etɔ̃ aɖewo le seƒoƒogble me yi ke le ebe lém na seƒoƒoawo. Ame eve nye nyɔnu, ame ɖeka enye ŋutsu. Nyɔnu eve yi ke le teƒe ya, wodo awu yi ke le gbemumu ƒe amadede me.

Ame gbɔsusu me aɖewo nɔ ƒuƒoƒo me yike ame akpa gãtɔ nɔ awu yibɔ me le ekuteƒe yike amekuku ɖaka le teƒee. Ame ɖeka nɔ klo dzi nɔ konyi fam kple ame susɔewo yike nɔ anyi.